mannu kuni hiittenne daga budu uddano uddire leellanni no? meentunna seennu angansara mayi dani uduunnicho amadino? umoho wodhinohu koffiyyu mayiinni loonsooniho?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kowwiicho sagale su'niissannore lawannori giddo mittu maati

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuri maati isi ikkina intannireeti me'e danaati noohu

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni manchi ofollino gari baxisanno poletekunnihoikka albasiinni noori maati

Kalaqamunni afi'neemmo muro ikkitana tini murono waasa yinanni sagale qixeesinnannita ikkitanna ise maat yiinaanni? kaynsihunni meu dirinni hoqqate iillitani? hitto baattora kayinsanni?

Wahete yinanni laalo tinni lowo geeshsha faayyate waasu giddo ikko callase qamattote horonis'nannite xa shamatenna molturo lowo geeshsha ittate coomittano.

konne bayicho lowontanni biifado ikkitinoti ko'atte nooha ikkanna, tini ko'ateno seennunnita ikkitanna, iseno wonbarete aana worroonnita ikkitanna, tenne ko'atte badheenni awawa worroonnihu no.

Kuni laneemmohu manna ikkanna Kuni mannino gambba yee mimmitu ledo hasaawanni nooha ikkanna Konni mannira badheenni noohu maaturonna Kuni manni marchcho hasaawanni nooro buuxxe xawisie?

Muuze quuphu sagalimmate noonsa qeechi lowontanni luphi yiinoha ikkanna baxxinohunni qaaqquullu horoonsidhuro doorranni yaate. Rosaano soodo shoominsara muuze horoonsidhuro addintanni faayyaho.

Dawaraanchu mayyee dawaranno? dawaro uyro, xa’maanchu mayyaanno? Xa’mamaanchu xa’mote hibbote dawaro qola hoogiro maa assanno? Hibbo me”e dana afidhino? Insana?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kowiichi fdadali mineetikka qawattuwa lawannori leellanni nooena

Rosaano, qoonqote duu’rama yaa Rossisha “sh” aggurranna wole siwiilu mayyaatero kulannoehu ayeeti? sa’nummo giraafete qiniishshi umo qaagisannonkehu ayeeti? Rosaano huwattini?

Sidaamu afiinni borreessinoonni borronna itiyophiyu sumudi qoleno alba wodiidi daganna dagoomi qoqqowi mootimma sumudi aanaho noo maxaafa borreessitino manna amadanno qoolaati.

Beetto tini biiffe haranchonna biifanno uduunne udidhe haqqa irkidhe ise modele ikkase egensissanni leeltanno. Modele ikka manni hiittoho? modele ikkate may may hasiisanno?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kowiicho harichu aana noori maati beetu hiikke ofolle no

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni dana duumu maati kuni isi mulihu maati siwiilchu

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni dodanni noohu mamira dodanni nooho beettu hiikka haranni nooikka

kuni dargi biifanno garinni loonsoonni quccuma ikkanna, konni quchumihu basesi woyi noohu hiittenne gobbaraati? konne hijaaru aana leellanno babbaxino dani egenshiishshi maa xawisannoho?

Kuri faranijchu shani rore dariga lelanohu forarichame gobarat loosanitinohuno madadaunni madaduni kayisanitinoha ikana ilitanohuno xeni woyi hawadi yanarati diko shiqano

Kuni kaayiini orttodoksete ammanaano manna ikkanna Kuni mannino waajjo uddano uddire nooha ikkana Kuni mannino angga maa amaxxe nohoronna base mamaatiro buuxe la'e xawisie?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori buna anganni mineeti. kunino buna caalla loonsanni mineeti.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni maa assinanni huxxaati manchu mamira haranni nooikka

Muro uyiitanno horo maati muro manchi beetira uyiitanno addi addi horo maati tenne murote su'mi maati iae leeltanno base hiitoote

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kawiicho maa assanni nooikka manchu laanba woranni nooikka

Tene yannara tekinoloje lowo geeshshati hadhinohu barru barrunkunni hashshu hashshunkunni haaro haarore calla loose abbittano tini jajjabba bilbilu uduuneti hirate woroni baseti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori wonbarenna agidaamete lamunkuri aannonketi horo lowo geeshsha babbaxxitinote.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori afantino gashshaanchooti. tinino lowo yanna federaalete loossannota ikkitanna lowo geeshsha bilchaatate.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori biifanno sagalete mineeti kawiichi hiitto sagale afi'nanniho

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini babbaxino hayyo horoonsi'noonni sagale maaxi'nannireeti

Kunni sase leka hodhishi manna mitu darginni wole darga sayisanoha ikanna kunni sase manna calla hogowano konni hodhishi aanna noohu seesu maati?

kuni sidaamu mine xawisanno garinni ofo'lino mine ikkanna konni mini su'ma mayiine woshshinanni? konne mine minnannihu mayiinniiti woy maricho horonsi'neeti?

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kunni lelano barcini maho xagamano? horosi mati? isi mayi mule no?

Tini leelranno muro maati? Mannu towanyo assanni noonso gate loosiranni no? me'u manni leellanno? Tini laalo intanni deerra iillitino? Leellishanni noohu su'mi ayeeti?

Mamiwaro Qaru Misilaanchi maricho asssate Dhagge mamanna mamaro wo’naali? kalaqantino? Assootu mayinni gumulami? Qara Misilaano Dhaggete giddo roorinni ayre borreessinoonni?

Kunni uduunichi gido noohu maati? Mamiichinni afi'nanni? Horosi maati? Iso konne darga mayira abine woroonni? Gido wore hee'noonni uduunichi su'minna dannisi hiittooho?

qolte borreessitanno yannara mitiinsannonsare kaa’lantanno gara Rosaano hasaabbini? Macciishshanna Coyi’ra Rosaano, sa’u yannara nabbambe Coyi’ra sa’nummo niwaawe umo qaagissannoehu daqiiqa ayeeti?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? qaaqquullu maa godo'litanni nooikka

Jawu Addisi Abbabu quchumi woyi shawa Itophiyu quchumi giddo kaameelu hoowe giddoti mitu ollinni wole olla saysano kaamella dunante nootera mannu marre eatella.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kowiicho leellannori maati mannu lamu alba alba hige hasawanni nooti leelltanni noe

Caalu haqquwa horo ta"anokki ged assa hasiisanonke haqqete yaa manchi beettira ikko murote ikko kalaqama baallaho hasiisanote korkaatuno diilalo insa widooni qolle affi'neemmo daafira.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho lame gobba sicci leellanni nooe hiite hiite gobba siccooti

Hiittoonni? Saada allaaleenna, loose leellishannoehu? saysara hasi’rino sokka maati? Manchi beetti jirotennino ikko egennotenni umosi woyyeessate assa Aleenni la’nummo coy fooliishshuwa hasiissannosiri maati?

Itophiyu hegeraame latishshuwa mixo loosu aana hosiisate murcirosi layinki xaphoomu minsterchinna gobbaydi hajubba ministerchi Demmeqe Mokkoninihu xawisi yittano xawishsha rige nabbawe rosicho adhoommo.

Hiitto assine maa’reekkine Addi addi mitiimma noonsa rosaano amandoyya? Hamaaraancho kiirrannihu tareessate lowo horo afidhinota anfe, mayannaati? Haarookkise kiirrannihuna? Affino warxa yaa mayyaate?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? mannu baalu adawu agaraanno lawanno assinori maatikka

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori quchumanna bisikilliitubba hattono ko"atte leeltanno kuriuu lowo horo afirinoreeti.

Tenne basera leelanno wedeli loosani noori maati insa uddidhe leeltanno uddanote dani maa lawe leelanno insa noo hijaari leelishanori maati

Odoo marichi horo adino isi giddose odoo odeesinanihu mayiirati odoote ganba yer noo manni ofolle noo barcimi hiitooho insa noo hijaari hiitooho

kuni dubbu moyiichi giddo gaamamannohu maati yinanni moyiichooti? kuni moyiichi mama heerenno woy heeshshosi mayii giddooti? kuni moyiichi ma itannoho?

ispoorte mannimmate guuntera dancha ikitino gede kullannni, kuni ispoorte loosanni noo manni mami gobbaho? tini ooso uddidhino uddano hiittoote ?

Macciishshate Albiidi Huwato Hanni niwaawe nabbawankera albaanni, daqiiqa sa’u yannara nabbambe sa’nummo Taqa Loonseemmo niwaawe umi mayyaannohoro kulannoehu kultannoeti ayeeti?

Mine waa agate mine sagale tune wodhate ikkittara yine barru baalla haaro haaro uduune loonsanni gale honsanni gari lowo geeshsha faayyaho.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Lamennte sayiine sagale su'mi maatti?

Kuni misilete aana la`nemohu beetu woyi haanja muro giddo heere anga kayise ilaalu aanini wayi dirawota kulawonkeha ikke isino anga kiisete wodhino.

Kunni manni balaxansho godo'lanni no. Kunni manni Hali aleenni mitu danni uduune udirenna Hali woroonni babbaxino danna afirinoha udire no.

Uduune mulqe hoo'le mulichu ha'li worira calla afi hoco xaxire noohu beettu mixasho sabbu iibba wore kawa ka"a qole doosani no.

Waajo ququmado tuma sunanoha sagale loosi'nanni woyte woyi ganshu amadiro sanote foolesi u'linaniha kone baattote giddora qolle loonsenna hamichosi worora qolle laalanoho.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori manchu hiikkiinni haranni nooikka cherchetenni higanni nooikka anga maa amade nooikka

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni maati huuro hiitoota aano uduunnichooti

tinni misile maa xawisanote? kuuni udunnichi maa xaqaamanoho? meu danniho? badhenni hige marichi noo? worosinni hige maayi noo? biire me"edana afidhino? iise mayi amade noo?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? tini seennu riqqannoti jajjabbu birri uduunneti superimarkeetetella afamanohoikka ?

sa’u yannara nabbambe sa’nummo niwaawe umo qaagisannonkehu ayeeti? ki ta yaannohuna, deerrisaancho kiirootinso batinyisaancho kiirooti? Qaallate Xiinxallo xaadise qaale asse nabbawannonkehu nabbabbannonketi ayeeti?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini misile leella gibbinoe

Kowiicho hiito dargi leellanni no ? ulayidi maa lawannoho ? maa xawisse kultanni noote ? kaameru manchi hiisse haarino misileeti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Maa maa ganoonni madaabaru aanna?

Kuni manchchi haare noohu mine fiinaayii faayiiinchcho ikkanna Kuni faayiinchino loonsannihu haqqichunnina hoccunni ikkanna qole kaeentinni Kuni manchi mama nooronna base mamaatiro xawisse kuli?

Tinni dubu saada mito darga huxine woreenna hedhanota ikitanna tenne saadanniti horose maati? Tenne saadara dannise hiittoohoronna su'mase mayinne woshinnanniro kuli?

Rosaano ganba yite rosanni noo base hiitoote insa udidhe noo uddanote dani maricho leelishanno ofolte noo barcimi aano horo maati

ooso gamba assine maa rosiinsanni hee'noonni? me''e ooso leeltanno mislete aana? tini albaanni higge uurrite nooti rosiisaancho uddidhinohu maricho xawisanno?

Mannu doogo wo'me noohu doogote aanna maa assanni nooro kuli? Kunni manni mitimate danna afirino uduune udire noonna konni uduunni danni hiittooho?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori sayiikilete tinino hodhishshaho kaa'litannonkete bisikilliitete yinanni.

Addi addi laalo uyiitanno horo maati tenne laalo ganbna asinne worrooni base hiitoote ise woore heenooni uduunicho loonsoonihu mayiiniiti kuni qooxeesi hiitooho

tini misile maa xawisanote? tirete anna mayi no?meu daniri no?anaho qansoyiri maati? dinboyiri maati? dinboyihura annani marichi no?eudaniri no?tire mayi aana woroni?

Hirote hidhate base daddalutta mitu manchi ikko lamu sasu manni xaade daddalu base loosira dandanotera malawo ikko wolereno bikkine hiranni hee'nonni

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho ofolle noo manni mayinniho badhenni hige haqqe duhe noohu hiikka harannohoiika

Konne hijaara loonsooni gari hiitooniiti isi aana leelanmo addi addi seesu uduuni loosaminohu mayiiniiti konni hijaari aana buurooni qalame hiitoote

Alinni gobbate deerrinni gashshite noori towaanyote sidaami qoqqowo daggenna sidaami daga gashshaanono dawoe bushshu yite adhite alba hasaawaho higate fefattanni no

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni maa assinanni minetikka gallannihoikka maati buurroonni kuuli lamunku minira

Tini fayimate oggimma mini nafara afamano manana ogeesu insa mereero afooho maske wodhe aanaho gaane udire gidooni haanja shanize udirino.

tini koatte hiitto koatteeti? tenne koatte wodhine basetenni base millinse anfanni? tenne koatte seennu wodhannota ikkitaba koatte tini meu birrinni hirrannite?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni mannu seesanno woyte goowahonna angate wodhannoricho lawannorin maati

Tinni mitu minni maate ikitanna Annu, amanna qaaqinsa miteenni nooha ikanna tinni maate miteenni mayi albaanni uurite nooro xawisi kuli?

tini mamiichi gobba sagaleeti? tenne sagale mayiinni loonsanni? tenne sagale afi'naniu mamaati? sagale tennehu su'mu maati yine woshshinannitero xawisa dandaatto?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kuni leellannoehu dadallanni wodhinoonireti kaaroote dincha w.k.l

Tenne basera leelanno addi addi uduunichi aano horo maati isi afamanno hijaari loosamono gari hiitooho aansi leeltano qalame uyiitanno horo maati

Konne mine angate ogimma horoonsi'ne loonsoonni uduunni baetenna konni uduunni horo maati? Kunne uduune loosate maa horoonsi'nonni? Konni minni gidoonni xawanni noohu maati?

Rosaano, hanni xa aleenni U l S B MIkkI AMAlA AyIkkI ArrA Barru Rosi Amado Rosaano fushshitini? Nabbawate Albaanni daqiiqa Rosaano, ha’runsitini?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? hitte gobba ? Ma danni bandeerati?

Konni beete angasira amade noohu maati? Afooho wodhe noori maati? Kunni beeti noo darga mayine woshinnanni? Beetto qotisi widoonni uure noo manni maa assanni no?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mannun ille futti yee maa macciishshanni noohoiikka

Dubbu aanoti addi addi horo woy kaa'lo maati dubbu giddo leeltanno woy afantaano dubbu saad manchi beete uyiitano horo maati

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini fidala maa xawissannoikka dana mite mayra duume kkitinoikka

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho me'icho maa loossanni no baycho hayso nooho

Manchu kunni ayiitiya? Maa loosanni noo? Bayiichchu mamaatti? Wayi garibbi kunni mamiho? Mulessi ayi no? Waaho widoonni hige mayi leellanno?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni way kuni mamiichiho sidaamu giddo nooho buusu hiitto biifannohoyya

Gashshaano wedellu sirbano wolimate gaamo dureeye hattono shawa quchumu teesano sidaamu ilama baalla gamba yite ayirrado fichete ayyaanna ayirrisanni afantano.

Misilete aana labawo lukichi leelani noonke yaate kuni lanawo lukichino mineho woyi waalchoho xulote nooti leeltanonke yaate isino danasi xoxoraamoho.

Kunni kaloqonna qooxeessa ikanna konni qooxeesira noota muro mite mitente su'mase kuli? Kunni qooxeesira noo muro maa assa gatinoseha lawanohe?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu maaho dirame ilallu aana uurre nooikka

Hawaasa yiniro ayee woyte su'mudu su'mi ka'ano iso lairo calla ayee manchino hawaasa ikkasi bade affano kone quchuma assine biifinsonni gari dhaggeniho.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Marichi uure noohu leellannoya? Maa assinnanniho? horo maa afirinno?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho meenyoho mayi heerenna gamba yiinoikka

Wonbbarra loonsanihu mayiiniti tenne wonbbarre aana buurooni addi addi qalamete dani leelishanori maati ise worre hee'nooni basera leelanno hijaari hiitooho

Giddoodosi horo baxxano garinni bande biifinsonni tene basera mannu daaye ofole calla hagiiramo ikke fulano minu aliido buuyote hayisonni woridoo haqqete xaranni mine loonsoniho.

Uduunne gowate woy ta'inowa biddi assate horoonsi'nanni maashineeti. Tenne maashine labbahano ikko meeya beetto loosa dandiitanno. Tini maashine kolishshonna haanja dana amaddino.

Qodhano tini gobbate baxxitino jironketi insa insawa afansha uyittanni mimmitto jawachishshani no daga insa togo bare qixxeesote irkisuro yee hedoommo.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mimittu aanna noori maatti? Mayi aanna worrenna nooreetti? Kiiro me'e ikkanno? Su'misi maatti?

Kunni angate ogimma horoonsi'ne loonsoonniha minni uduunichi ikanna konne uduunicho mine seesaho horoonsi'nanni Konne loonsoonnihu mayiniiti? Konne uduune noosinohu maa afirano?

uure noo manni kiiro me'ete? uurino manni giddo me'e seenni no? alibaani uurino qaquuli ayireeti? badheenni uure noori qaquulu amanna annatinso woluudeho?

Sa'u yannanni kayise xaa geesha itophiya duucha gashaano gashitinoha ikanna kunni gashaanchi hattono yannasira gashe sainoha ikanna hiite yannara gashinoronna su'masi kuli?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori caabbichu wolqa xawisannoho. kurino caabbichu ba"annokki gede seekkite agartannoreeti.

Tenne hala'lado doogora albaanni hige noohu hijaaru kiiro me"eho? Konni hijaarira albaanni hige doogote qacera noohu maati? Mereeroho noo hijaarira xulote mannu masanni no?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? tini mayi egenshshiishsa leellishahsanno borrooti

Ko'tte loonsanihu mayiiniti tini ko'atte loosantino gari hiitooho ise aana horoonsinooni addi addi seesi aanno horo maati kuni qooxeesi hiitooho

Sidamu dagara uminsaha ikkinnohu budu udunni noonsa. kur giddono kun qaccete lainnanni maanchi diphinnota seemmate yinaani. Mancho udidhinore maati yinanni?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kuni huuro aanno uduunni giddo mittete su'mase dibbete yinannite.

Baayichu kuninno hiikkotti? doogo mayiinni loonsoonni? Woroonnihu Kuni duunno uduunni maattiya? Mayiinni loosamminno? Mayi mule nooho? Daratteho danu danunkunni woroonniri maati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori appilikeeshiinete yinannita ikkitanna tinino manchu beettira lowo horo afidhino.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? huxxu maayinniho giddoonni noohu maatikka

Tini misilete aana la!nani heenomoti mine minani woyitrno ikko hoowe bolokeetete hoonbani woyiteno ikko tene waalike horonsinikini diminanni woyi dilonsani.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori egenshshiishshu kuni badooshshe leellishannoha lawannoe anera mayra loonsoonni garartikka

Mannu kaaliqansa ayiirisanohu mayiirati tene basera addi addi dani uddanno uddire meentunna labballu maricho loosanni leelanno insa noo hijaari hiitooho

Baadiyyete shiimadu daimmotu rosu mine fanenna dirinsa rosu minira marrate iillinore gamba assine rosiissanni hakko hoowete giddoni godo'littanore qixeessine woronni.

Kuni ateenti? Hanni xaano wolu Rosaano borreessitanno yannara borreessannoehu? Rosaano borreessitini? Rosaano, hasaabbini? Rosaano sa’u yannara borreessitinoonni isayyo umo kulannoehu Rosaano, hanni xa niwaawe huuro’ne ayeeti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini haaro motore massitanni nooikka su'ma maati ise

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori elekitiroonikise leeltanni nooe. mayra horoonsi'annite ise

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maattiya? Konni su'mi maatti? Maa wodhinnanniho? Mayi aanna?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kowiicho buna aganni noohu ayeti bunu adonnihonso mayinniho

babbaxxino dani godo'le giddo angate kaase godo'le mittete iseno lamu daniha haanjanna baqqala kuula afirino uduunne udddidhe godo'litanni no badhensaanni hige jawu manni no

duume tiimatimeni nibbawe Nabbawa qaagiissitannoeti ayeeti? Su’mikki ayeeti? Rosaano, sa’u yannara nabbambe Rosaano, sasente coy fooliishsho sa’nummo niwaawe umo qaagginanni?.

Mina minanni woyi mi'ninanni yannara mule waatisira no manchiha hedote wore iso gawajanokki garinni uurrisira woyi mi'na faayyate isini quchumate.

Kuni hijaari loosamonohu mayiiniiti iso biifisate horoonsinoonni qalamete dani hiitooho isi mule leelttanno manootu kiiro me'ete isa noo qoxeesi hiitooho

Lawishsha Wodanu Busha foole dhibba abbanno abbanno Afuu co’icha ikka hoogiro iillannori Afuu kaansere Hinko abbanno bulaasiisanno Gaangaanu dhibba abbanno Rosaano la’ini?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni egenshshiisha lawannorichi maati mannu maa assanni afamanno kowiicho

Koni uduunchiti horosi duucha woyi hamattano ikka hoogurono hende loonsonni garinna kone uduuncho hasirano manni garinni keena dandiinanni horosi aanotta.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori egenshiishshaho. kuni egenshiishshino anfoommokkire afate horo aannoho.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu kuni maaho dirame uurre noohoikka uddirino gari maa kulanno

Ise su'ma mayaannoha afidhinno? Mama loosanntanno? Mayiinna affanttinno? dannu hiittoho? Qalame maa labbannotte? Kiiro me'e ikkitanno? Hikkinni fulittinno? horose maati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? qaaqullu umoho maa xaaxidhe anga maa amaxiinnoretti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Haqqichchotte damatte woyi sinna hiittotte? Su'mise maatti?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kaameella tini goshshatto haddhanni noote lawinoe iddamaancho hadhe iddaychuno heeranno

Qaaquulu mayira dirante uurite no? Diru gidonni fule noo qaaqqi maa assanni no? Lame seenni waajo ududano udire noori maa assanni no? Qaaqquulu hiiko dirante no?

Kuni sumudaho, sumudu kuni qaaqquullu uduunne hidhinanninna hirranni mereersha ikkinota xawissanno egensiishshaati. Konni egensiishshi badheenni kolishsho doogonni hanafe quchumu leellanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Kunni mamati? beettu maa asanni noo?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori sidaamu daga coyiidhanno afoo ikkasi leelishanno egenshiishshaati yaate.

Wonshine kayinse fushinonni baseti muro tene basenni duucha horo afira dandiinanni mitu diri giddo irsha loosira faayya ikkitino gedeno sokka saino kawaani higge.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini seennu bisoho horoonsiranno shittooti yaate

sidaamu mana Hanni hattenne niwaawe amado Taqa Loossinanni kalannoehu ayeeti? Hanni dano iillitinose assite nabbabbanno yannara rakkenna rosaancho su’ma kulannoehu ayeeti?

Labbaa beetti uurre no. Kuni beetti umoho duumo gutta wodhe qiniitticho angasinni goowaho xaaxirino hocco afooho cuqqaa'le waaco uddano uddire no.

Kuri qaaqquullu kiironsa me'eho? me'u labballunna seenni leellanno? Qaaqquullu leeltanno uurinsha maati yinanni? Badhensaanni leeltanno hayso dana hitooti? Qaaqquullu massitanni no?

Kameelahonso baaburaho? Aannassi mayi wiliille fulittanni noo? Seedanna woy haramaadda maa afirinno? Noohu mayi dubbi qaceraatti? Me'e goomma afirinno? Mannu hiikko noosi?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho mine duunne worroonniri maati dadalo lawannoena

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuri agatto duunnonniha lawannori maati mayra duunnooonniteikka

Kuni misilete la`nani heenomohu egenshiishu umihuni maa xawisano yinumoha ikiro egenshiishu kuni fayimmate uurinshi noo gedenna manu fayima hooginohu heeriri dawona yaate.

Seeda biifado hala'lado quchumi giddo quchumunna doogote biiro xaade halante assite akata quchumuha biifisino gari dhaggete biifino doogote busha ishina nafa dileeltano coichima agaratino quchumati.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni shiimu mini mayinnihoikka mayra looonsoonniho ayi galannohoikka

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori uduunnu beettoho lowonta biifinosi mayra udirinoikka uduunnu maiinni dayinohoikka

Konne tenne misilaancho • mimmitu mereero nooha dancha xawisannori mayne borreessinoonni? Rosaano dawaro garunni qolansa ha’runsi Dawaro rosaanote saleedu aana Rosaano dawaro taashshidhini?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni dubbu moyichi maa assannohoikka kowiicho manna itannohoikka

Leellanno manchi ayeeti ? Loosisi qeechino maati? Dirisino megeeshsha maranno? Mulesi uurrinohu maati? Beetto anga amaddinori maati? Manchu hiittoo mini mule loosiranni no?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Hijjaru hojja mageeshshiho? hundassi mayiinna may nooho?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?badhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? daddalu baycho beetto maa assitanni nooikka umoho maa buudhitinoikka

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori loosantino doogo woyispaaltete tinino hodhishshaho kaa'litannonke.

Laalo Dukko Dukkani, Rosaano hanni xa kayinni aantete noo “Ati rosichunni seenne ofoshshiishatta gufo giddo darbu malaate hasiisanno darga yinanna macciishshoommana, tini garaho?

Hanni xa hattenne rosaanote borreessinsa. daftaransa fante la’anno gede assinsa biiffano darchi dana duumu Loossinanni Hanni badooshshinsa maatiro kulannoehu ayeeti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kawiicho mannu tuude maaaho ofolle no albansaanni huuro ledanno uddunnichi leellannohu mayraatikka

tini maa leellishshanno phootooti mayra haa'noonnite yoottoro kuloheni ? kuni angannireetinso buudhinannireeti ? dana hiitooho ? mama loonsoonniho ? angannire aga hasiissanno?

nabbambe sa’nummo niwaawe umo Rosaano maxaafa fante qaagisanno’ehu qaagiissitannoeti ayeete? Taqa Loonseemmo Hanni xa qaagiissannonkehu itannonketi Rosaano, sa’u yannara nabbabbine ayeeti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Moqonqora danna hiittoha woroonni? maa loonsanni isinno? xa mamiicho noo?

biifanno angate ogimmanni loonsoonni babbaxitino dani uduunne duunne worroonnihu mayiiraati? konne uduune mayiinni loonsanni? tini borrote gede assine loonsoonniti mayiinni loonsoonnite?

Balaxote qoropho assate horose maati? Babbaxxino loosira horoonsi’neemmo maashiinna co’immatenni am- ada hooga maricho abbitanno? Qoropho assa hasiissannonsa darguwa aante noori giddo hiikkoreeti?

Tinni laallo mannu baatto loose loosihu gensanni Miro tenne wixe mu'nna ishinchu fulanoki gede loosenna iilite nooti leeltanonna tenne muroti horose maatiro kuli?

galitta? galtini? Balluwanna duucha manna keere kayinni, keere hositto? hositta? hossini? haa’nannihu hiittoonniiti? Sidaamu dagahu keere haa’rate waare marriro, Ayidde gallanni? Ayidde amanyooti wole dagawiinni gala kawootihu?

Yannate geeshsha horo uyittara mini giddo milli yinanni woyte horonsirate loonse shiqqinshonni lekkate lunkanni koatteti tene minella wodhinanni ikkinna tuta wodhine difullanni.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori foonchoho. kuni foonchi marre gangalatatenna daa"atate lowo geeshsha baxissanno.

Misilete aana afantanoti tini girsilinete yinaniti mannu biso woyi buliriha ikiro ise riqiro bifisanote yaate girsiline woraqataho ashagante nooti leltano.

Kuni mini minamino gari maricho lawanno minu aana noo saanqira buurooni qalame hiitoote mulesi noo beetto maricho loosani leeltsnno ise noo qooxeesi hiitooho

Mannu bashsho gide loosirano woyte fince calla agurano baattote madabara iimaho wixe xa kayinni baatto seekke hawure seekke dira kalaqe hakko wixe biifino guma adhano giwirinu hayyonni loosire.

Dikkote mereerono ikka hoogiro injo noowa caaleho ofolte mite beetto qooxeesu manni hasiranore qamattote ikkanore abbite worooni doniya worte sabbu kisanokki gede assite hidhittanni no.

Hawaasi rosiisaanote rosi kolleeje umise sumuda afidhinote ale federalete rosu borro mini fajo uyitenna qooxeessa lawano sumuda ofoshishira dandiittano jawa uurrinshati.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? dannu hiittoho? isi maatti? borro mayiittano?

aleenni leellanno manchi maa assanni nooho? mulesi noo saadati horosi maati? roore yannara mannootu mama horoonsidhanno? mageeshi uduunne duha dandiitanno?

Rosaano, fushshitini? Rosaano, mini looso loossinoonni? Fushshitini? albaanni sai barra nabbambe sa’nummo Rosaano niwaawe taalo yannanni niwaawe umo qaagisannoehu ayeeti?

konne maxaafa la”a dandeemmo? Ballo rodoo’ya keerunniiti? Meyaata guutisa yineemmo woyite mayyaankeeti? Meento jawaachishanna guutisa mayira hasiissu? Aante noori giddo meentu loosa dandiitannokki loosi hiikkonneeti?

Tini misile leelishani noonkehu badiro woyi gawatete yine su`inani yaate togono yineemowoyite harichoho badhete wore horonsineemoha ikkana xa kayinu mulla uula no.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni lamu manni maa assanni noohoikka maa la'anni nooika

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kawiicho mannu maa asanni nooikka miniidi mayra biifanno garaatikka

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Shiimmada sayiinnera maa dire woroonni wido widoonni? mayiira asinoonnitte? mannu hiitto ikke nooho?

konne darga lowontanni biifanno ko'atte ikkitanna, tini ko'atteno danaseno waajjo ikkitinota ikkitanna, beettu angasi'ra amade leellanno, tenne ko'atte meyaatino labbahuno qodha dandaanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori murote. tini muro su'mase maati yinanni?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Xarimusete giddo marichi nootte? Mayi aanna woy mayi Angara noo?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho mannu malawo dada'lanni nooha lawanno baalde iso worrannitekka

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? mayra tuudino mannati kuni maa assanni nooika ?

ttini misile maa xawisanote? qaqulu maa asitanni noo? kironsa me"eho? maho irkidhe noo? maricho udidhino? qaqu maa kulanni noo? mayi anna offfolte noo? meu urite noo

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuri manni kompiiteretenni maa loosanni nooika

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini koatete mayra wodhinannite hiikko anfannite

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? huxxa lawanno kuni ? aananni noori kuri biifannori maatiya

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni huxxu maayinni huxxinoonniho huxxaho giddoonni hige mayi no

meu kaameeli leellanni no? kuni kaameeli albaanni leellanni noohu me'e manna hogowanno? ku'u badheenni hige noo kaameeli su'ma maati yinanni?

Dancha jaalla mimmitoho assitannori gondooro diingiro cubbu annaho di”iillanno maa maa lawanno’ne? diyiitto?” yii, Meichuno, “May afino? Gondooroho yaa mayyaate?

tini maa xawissanno misileeti? mulese noori maati? hiissinannite ise? tini kultannori kuni haqqichote hunda noohu maati? manchuno massanni no leellanno'ne?

Kuri lamunku manni mittu itiyopiyunna wole gobbahu hasabbe sumu yite sumu yitinnore soorrantanni nootanna itiyopiyu cicco mule noohu itiyopiyunniha ikkana su'misino ahimed shide yaamamanno.

Wedellu sidaamu wedellati albihu bude assite amaxitino gari lowo geeshsha faayyaho wedellu budinsara kakae uddira biifansa gara seekkite amaxittano gede wedella kakayisanni no.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni harichi hogowinohu wayi hiissinannihoikka

Tini siwiilu mixashsho ikkitanna tenne mixashsho horo waasa raisiratenna buna xoxiisirate horonsinanni qoleno tenne mixashsho mama loonssannironaa tenne mixashsho maayii aana worre heenooyiiro xawisie?

Kuri misilete aana la`nemori rosaano rosu minini fultani woyi rosu minira hadhani nooti lelitawonke yaate kuri rosaanono mitu badhete borsa haadhino.

Konne darga afantanno addi addi gaxigalla noo base hiitoote ise mule noo dubbi aano horo maati dubbu saada mini saadawiini badanori maati

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? qaaqullu maa godo'litanni no ? baalu ana hiitooreeti maa assitanni no kiiro me'eho ?

Rosaano tini waajo ado, hanni konne qoonqote Taqa Loossinanni tuqqonni nooha xaadise qaale Hanni xa kayinni aleenni loonsummo nabbawannonkehu ayeeti?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni baatto loosi'nanni uduunne lawannohu maati

manni kuni angate ogimmanni loosanno loosi giddo mitto ikkinohu maati? togoo looso loosate hayyo mannu kuni mamiinni afirino? tini mancho hiitto uddano udidhino?

Nabbabbini kiiro garinni mittu beetti gumaamo ikkate oosichimmasi yannara maricho assa hasiissannosi? Aante noo malaatta giddo lame anganni xawinsanni malaati hiikkon- neeti?

Mite basenni gamba assine abbine mannaho mulanowa shiqqi assine worenna mannu hasirino garinni barra hiranihanna hidhinanniha afino daafira basete leele hidhano shaqatu woyi daddalu baseti.

Tini misilete aana la`nemoti firafire yine woshinaniti iseno awukato, mango, hanaanisu, papaayu apile duumu shunkurti w.k.l leeltamo tene hirani afamanihuno roore anga dikoteeti yaate.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mannu mitto dana uddirinohu kowiicho maa assanni nooikka

umo qoonqote tuqqo aantete qaalla nabbaannoehu nabbabbannoeti ayeeti? anga Rosaano qaagge kultannohere haa’rinsa, alba rosaanote qaaqiishshaho ikkannore saleedu marte aana borreessinsa. Qaallate Xiinxallo ayeeti?

tini misile maa xawisano? kuuni bayichu maa lawanoho? manu kunni mayira offolino? mayi aana offole no?manu merero mayi uure no?midadoni hige mayi no?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori haanjja murooti su'misino soonneho yinanni qoleno kinsiro caarsaannoho.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mancho maa amaxxitte? Maa gugu'litte nootte? Badheesenni noori maatti?

Mine minesi ikkk woloha womaashe baate adhe mannu looso daddaluha loosirano tene loosu base hanafate mootimmatewinni fajono afira noosi, eo mootimmate eessano gedenna iillittanosi jadora mootimma halantanosi gede.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori manchu maa coyiranni no anga nooti mayi horora horoonsi'nanni uduuneeti

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannu kunni mama nooreetti? Maa assanni ofolinno? kayi borro mayiittano?

tini beetto amaxxitinohu umu dani mayiinaniho? tini beetto qansichimma topiyu qansitte ikkitinoni? beetto tini afooho wodhitinori maati? konne leellanni nohu me''e mannaati?

Manchu illesi aana wodhe noo manatsire babbaxinno garinni illesi aana illtanno jaddo gargadhate lowo horo uyiitanno ise noo baaera leelanno addi addi seeau uduune worooni base lowontta danchate

Minu aano horo maati konne mine minooni gari maricho lawe leelanno isi mule leelttano muro giddose amadino horo maati mulesi uurite noo beeto maricho loosanni leelttanno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori booso noo bunanna siinna rakabootete. kuni bunu lowo horo aannoho.

Beetu maricho hasiranni no? ledosi gonnesira uuritinoti beetto ayiiti? uduunnu suntoonnihu hirannihonso hiisinnanniho? iima suntoonni uduunni baalu danna mittohonso babaxinohoro seekite la'e xawisha uyi?

afantino gashshaanonna annuwaho yinanni manni giddo mitto ikkinohu kuni manchu ayeeti? kuni manchu uddire noohu uddanote dani hiitte dagaho ?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni wayi gidd massanno moychooti afoo mayra ikkinote

Itophiyu Malaatu Afii Roso Isino hakkaanni hige ispoortenyootu gede gobbasi riqiwe heewisamate mudhino gede kullanni, Misillate giddo giira kayissannori noota leellishshanno misile hiitten?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini hala'ladu xawira nooti me'u manni saaddaati minu hiitoohoyya mannu heerannoho

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? tini godo'laano mayimma biiffino uurransanni

baadi xagga yinanniti mannu mitte ogimma uurrinsha mare qajeelikkinni rosichunni aanno woyi ilamatenni ilama sayiisanno xagga ikkitanna koroorimaho yinannihu budu yaatto garinni mayi horo afirino?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho lalo konne hiikka haa'ne ha'nanni hee'noonnikka

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maattiya? Mayiinni loonsoonni? Kayiinse fushiinoonni? Su'ma maati yinnanni?

Quchumu keeranchima agarate qeechinsa lowoho kuri keerunna ga'labbote biiro hundanni loosanorihu, Mitu muziiqu uduune godo'littannj ufuufanoreti mitu ollaho fulte base baallate sharrantanoreti.

Kuni lukkuwaho, lukkuwa gamba assine mitteenni worre duunnoonni baseeti. Lukkuwu maalansano into quupheessa horoonsi'no aano horo bacate tenneeti yinannikki horo afirino.

Tini beetto angasenni amdede noori maati goowise aana wodhite noori seesu uduune loonsoonihu mayiiniti umise aana leelanno dananichi hiitooho angasera wodhite noiri maati

Hanni ayeeti konne qaale babbade Rosaano, konni qaali giddo noo qaalisuudeho qole borreessannoehu? Rosaano ha’runsitini? Rosaano qaalla, ea noonsa darga La’ini?

bunu muro kaynsiro meu dirinni le"enna agate ikko hirate horonsi'nanni? Buna kayinsro hitto baattora kayinsanni? bunu arronso hawado leanno? bunu togo duu'me leanno gede ma assa hasiissanno?

mannu kuni hiittee amma'no ammanaasineeti? mannu baalu hiittoo dani uduunne uddire no? mitu mitu manni anga amade noori maati /

Kunni qaaqu mumo milaacete meexinoti leeltanno meendanni shiima samommote gatinsoonniha mayine woshinnanni? Goowaho wodhe noori maati? Hiitee daga xawissanno udanno udire no?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori adawu agaraanchi maa coyiranni noo albasiinni higge nooti maati

Sagale uyiitanno horo maati kuri wedelli sagale loosanni leelanni noo base hiitoote angaasanni amade leelanno uduuni aano horo maati insa leelanno mini hiitooho

tini misile maa xawisano? hundasi hisine loonsoni? kone mineho qalame hitota buuroni? walchoho maa suntoni? albani qole maa borresinoni? iimido nayini fuukinoni? minu mule marichi no?

Tinni baatto dubunna amadantinota ikitanna kunni dubira addi addi ce'anna saada heedhanoha ikanna tenne saadaha horosenna su'mase maatiro xawise kuli?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini giddo waajjuullu maati giddo noohu maati

Taqa Loonseemmo Taqa Loossinanni Rosaano, hanni darbu malaate borrote giddo garunni horoonsidhe mitte coy Rosaano, hanni hatte isayyo fooliishsho loossannohu ayeeti?

Sagalete mine jawa kone assine biifinsonni daafira ilete nafa la"ate lowo geeshsha injesine loonsonni angani juse hattono wole wole awabbano worre.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kaameelu konni horo maati badhiido calla mayra haa'noonnikka

Songo sidaamu giddo afantinote tene songo giddo lowo muume lowo danchuma lowo rosichi hattono lowo keeranchima heedhano mannu kuni halaale agadhanni haranoha ikkino daafira

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini gaare mamira hadhanni nooteikka hogomboonniri maati

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kuni maa odeessanni nooikka manchu uddirino uduunnino hiittoho albasiinni noori maati

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori borro nabbawanni noo mancho ikkasi leellishshannote.

Beeche'namate woy raachaho uminsata ikkitinoti doyichu noonsa kuni doychino lowo geeshsa shimunni hanafe lowo geeshsa jawu geeshsa ikkanna insano konne doycho mayira horonsidhannoro xawis?

Kunni ama'noteinne ikanna konni minni waalchira umoonni leelano sumudi maati? Kowichora mannu huucirate daanoha ikanna konni minnira albaanni noohu maati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? haqqe bocamme shiimmada maa asinannitte? Ise aanna noohu maattiya su'masi?

Biifinse baxxino garinni loonsonni koatte tene meya beetto horonsidhanoho kone kayinni biinfileho callati ikkininna lekkate guficho agarate kaa'littano kaa'lo hakketella.

Biirote base jawaatta massagaano togo assidhe biifisidhe owaantete daano mannira ikko wosina biiro daanohura biifise ilete baxisano gede assidhano insari baalunkiri jawaattanna bilchaata ikkinotta buuxa dandiinanni.

Rosaano teene aggato giraafete qiniishshi giddo noo xawishsha kultanno gede assinssa Manchi beetti dubbo dolanohu mayiraati? Wolena? nabbambummo niwaawehu umu mayyaannoho?

Tini misile leelishani noonketi lekate kaase godo`linani basera gangaawase isporteynu dodara woroniwa isportete woyi bisu mili milo asidhanori dodani leeltano.

Muuziiqu uduunni horosi huuro nagi asine horoo'nsirate kaa'lanoha ikanna kunni gido leelanohu anga amande afooho wodhine coyi'nanniha ikanna muuziiqu uduune mamma horoonsi'nanni?

Maaho golaho mayra ofollootta? Dureette: Qamuce maaholla? ise hige massitara yootto? Ikkixana mancho hatti-Qamuce qarrantanna sammi yine la’nummota afittoyya? Qoleno ho’richu noowa funta massine kaashsha kaansummoro diwoyyanno?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni elekitiroonkisete uduunneeti su'ma maati yinannihoikka ?

Tenne coy fooliishsho giddo Mini Looso dubboho hee’rannohu ayeeti? qoropho assa sa’nummo rosi umo qaagisannoehu ayeeti? Niwaawe Nabbawa daqiiqa Fushshitini?

Hanni ayeeti kulannoehu? Hasaabbanno yannara so’ro giddonni Loonseemmo fushshitanni la’anno gede assinsa, hanni xa konni albaanni Illachisha noonsahu borreessitine sa’ini isayyo umo qaagisannoehu ayeeti?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori dubbu kuni maati maa lawanno mannu heeranno kowiicho isi ?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mancho maaho ofoltinoteikka biddi assanni noohu maatikka isera

Konni woroonni noori giddo mitte anganni xawinsanni malaati hiik- konneeti? Konni woroonni noo malaatta giddo angate suudi amaaru afii fidalera gotti yaanno malaati hiikkonneeti?

Mini looso loosate kuri mini uddune Buuxa daqiiqa Taqa Loossinanni Rosaano, hanni mini looso’ne Rosaano, hanni xa niwaawe fushshe? hasiisanno Rosaano ha’runsitini?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? maati kuni intannireeti shaana lawannohu hiissine intanniho

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori manch kuni mayra geedhino garraatikka manchu goowaho usudhinohu maati albaho mayi noosi

tini qodhaano hiitte gobba qodhaanootiro afootto? kuni uminsa aana wodhitino koffiyyi mayiinni loonsoonniho? hattono angansa aana gannoonni baandeeri hiittee gobba xawisanno?

Kameelu aana hogonbe heenooni uduuni loosaminohu mayiiniiti kaameelu uure leelanno base hiitoote isi afamanno qoxeesi hiitooho albasiini leeltano muro uyiitanno horo maat

gashshooti danchahonso bushaho? Furra qorkete badhera heedheenna kawa Mayra? fooliishshuwa qaagginanni? Baatire manna harridiidu gede qaagiissitannoeti ayeeti? Hanni hatte hedo haaroo hibbo kalanqeemmo gara lende qaagisannoehu sitannoeti ayeeti?

kuni miitu dani uduunne uddire uurrino manni maa assara qixxaawe nooho? mittu callu baxxe kolishsho mayiira uddirino? tini godo'laano mamiichi gobba godo'laanooti?

Hanni dafitara’ne fantine hattene Rosaano borreessitanno yannara isayyo fushshe? Fushitini? Nabbawate Albaanni Rosaano “Way Burquuqama” yaanno uminni nabbanbummo niwaawe daqiiqa qaagginanni?

sidaama Keere haa’ra yaa mayyaate? “Keere Rosaano borreessitanno yannara Haa’ra” yaanno uminni nabbambe qarrisannonsare mule heedhe la”atenni sa’nummo niwaawe qaagginanni?

Mannu hawaassa sooreesu gudumaalira qeexaala kadanni nooha ikanna kunni manni dirame noohu angansa maa amaxe no? Tenne daga albaanni hige noo manni masanni no?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kowiicho wayi manna ite gudanni no dambaluno kaino

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini huficho maa labbanno mamma horoonsi'nanni

Angate ogimma horoonsi'ne loonsoonni minni uduune ikanna konne maaho horoonsi'nanni? Konne uduune loosanni yannara horoonsi'noonni uduunninna mayinni loonsoonniro xawise kuli?

Siwiillu konni kiiro me'e ikkitanno? Mittu mittunku loosi maatti? Manchu anga aannaanna uulla noori su'mi annu anunkuhu mayaannoha? horo mayiinnitta aanno?

dume mancho goobani Wolena? yaanno uminni shiqqino niwaawe seekkitine macciishshitini? Ayyare hassiissannohu ayeeraati? Ayyarete burquuqamara kora ikkitannoti lame qarra doogga Lawishsha ayeeooti?

konne maxaafa mamaro borresinoonni? giddosi me"e fooliishsho amadino? xaphooma qoolisi me"eho? me"e kifile rosaano horoonsidhara borreessinoonni? mayi afiinni borreessine shiqinshoonni?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho huxxa gidoonni noohu minu maati haqqichono hiittoote

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni faashshinete uduunni hiite yannara horoonisi'nanniho

Tene misilera sasu maninna barcimma leelitanonke kurino meyaa beeto kiranche amaxewuhura angate waa wortani afantano ku`u kayini silke angate amaxe no.

ganba yitte uuritinno ooso maricho godo'litannoreeti? mayiira ikkite uuritinno garaati? udidhinno uduunni su'mi maati? mittu callu baxxe mayiira bica uduunne udirinno? insano Mami gobba oosoti?

Maashinubba hamatta no tene yannara iseno tekinoloje lophite hadhu gedeti ini xa worqatta tufano maashineti wolootuno maashinubba wole wole uduuneno loossanoti no.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni maa leellishshanno dooniyati bunu siiine aanaho noohu

tini dana dana dirre worroonniti mayi mirteeti? tenne mirte roorinkanni mama afi'nnnite? kuni aleenni hige lellanni noohu ayi horonsiranno mirteeti?

Misile leelishani noonkehu kuni qunqumadu haanju shaani haamatu leelani noonke yaate kuni qunqumadu shaani ixinore loosinaaniho yaate yine hendani godowa duuwate.

Kuni misilete la!nani heenomoti wintiletere yinaniti iibinowa qiisitanota ikite mama woreena qiisitano isi hiito asine horonsinani ise horonsiranohu ayitiro egenoo.

Makeenu woyi ayisuuze woyi kaameėlu waaju albasi ale hige noohu leelani noonke yaate hiika harani no ayiho mamoote hidhinooniho mamaati.

haanja murro mamiinni fulitinotte? manchu beetti looseena fulitinottenso kalaqamunni afanitinoterro la'e xawisi? haanja murro horose mageeshitero xawishsha uyi? sagalimate murronniwiini mageeshi horo afi'nanniha lawano'ne?

egenshiishshu kuni maa egensiinsoonniho? konni egensiishshu dani hiittooho? mayiinanni borro aanasi leeltanno? konne egenshiishsha loonsannihu mayiinniti afootto afoottoro xawisie hanni?

Suuqete babbaxino garinna dani uduunne duunne aguroonni woy hirraanni baseeti. Tenne basera qaamattote ikko agate ikkanno shota du'nammanonna intanni haayxu xoxxoo anfanni.

Anera ontu birrinna shoole saante Tenne coy fooliishsho la’ini? Furcho cuffe dayiitto? Dubbu dolama kora ikkituro gumu Taqa Loonseemmo maa ikkara dandaanno?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kuri su'mi maati isi? mayi giddo nooreti? maho kaa'littanno?

Fantini? Rosaano bado badotenni ka’e kifilete miillansara hanni, deerrisaanonna batinyisaano kiiro shiqishshanno gede assatenni badooshshe kulannonkehu kultannonketi jawaachishinsa maashote dani hiitote?

Sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma spoorte federeeshine massagaanchi hattono kalaa jaggo agenyohu sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma spoorte woganna budu soreessi kalaa jaggo agenyo wedella spoortetenni jawaachishshanni leeltanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? rosaanno rosu minne offolitte maa asittanni nootte? kiironsa me'e ikkitanno?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Sayiinnette aanna mayiinna mayi nootte ? ise qolitte mayi aanna woroonni?

Sagale machi beetira uyiotanno kaa'lo maati sagale sagali'nanihu mayiirati ise leeltanno base hiitoote sagale manchi bewtira uyiitanno addi addi horo maati

Tinni maashinne kaameelaho lekate foolu xeiro fuule fonshinnannite. Tinni maashinne loosanu caabichu wolqanni loosanote. Tenne maashinne lowo womaasha fushinne hidhinannite.